Ekifaananyi kino ndaba ekibuga. Enguudo zaakyo ezirabika obulungi era ekibuga ekirabika obulungi nga kirimu ebidduka eby'enjawulo ebiri mu kutambula, nga kirimu ebi amataala ebikole amataala nga mulimu n'ebitaala ebya tulafiki era nga mulimu n'ebikondo by'amasannyalaze n'ebipande ebiteekeddwamu eby'amakampuni ag'enjawulo n'abantu bali mu kutambula ab'enjawulo.

Vidiyo eno erimu abantu basatu. Abantu abo bayimiridde, omu ayimiridde okumpi n'ababiri, omu ayimiridde mu mugongo gwo omwami omukulu ayimiridde mu mugongo gw'omwana, omwana ayimiri ayambadde enkoofiira ya bbulu, omwami ayambadde essaawa mu mukono gwe ogwa ogwa ddyo era beekutte mu mikono.

Ekifaananyi kino kiraga maama ng'ali n'abaana be babiri. Abaana bano ng'ate nabo bakutte enkumbi nga bali mu kulima era ng'ekirime kye balima bali mu kukoolera ekirime eky'emboga.

Ekifaananyi kino kiraga engabi nga ziri mu nsiko, era nga waliwo n'engabi emu gye tulaba ng'eyina aka gye ndaba ng'erina akaana bambi ng'erabika yo eri mu kuyonsa omwana gwayo. Naye nga kiraga engabi. Engabi ziizino ziri engabi ssatu enkulu, engabi ssatu naye nga waliwo n'engabi eyina akaana kaayo eyookuna n'akaana kaayo nga ziraga nti ziri mu nsiko.

Ekifaananyi kino ki kiraga ama amaato nga gali ku lubalama lw'ennyanja nga wabbali weetooloddwayo omuddo era n'abantu nga bayimiridde okumpi n'amaato.

Ekifaananyi kino kindaga omukyala ali mu kuteekateeka ebyokulya era ng'olaba waliwo emmere eri mu sseppiki ennene eyidde, ate era nga waliwo ebika by'emmere mu buseppiki obutono eby'enjawulo, nga ndabawo ensujju nga mulimu lumonde ate ng'era omukyala ayina ebintu by'ali mu kusiika mu lusiika. Emmere eyidde n'alabika nti emmere y'amatooke era eraga nti ayina b'ava okubegerako ku mmere eyo.

Ekifaananyi kino kiraga omwalo, era nga ku mwalo okwo kuliko amaato mangi ag'enjawulo, era ng'amaato ago amaato ago mulimu amawanvu, mulimu amampi, ate era nga waliwo n'abaami basatu abayimiri nga babiri bayimiridde naye ng'omu alaga nti ayina ayinako ky'akola, ayina ky'akola wano banne kye batunuulira.

Ekifaannyi kino kiraga nga waliwo ekinyonyi ekiri, ekinyonyi kino ng'olaga kiri mu kubuuka mu bbanga era ekinyonyi kino nga kiri kyokka mu kyererezi waggulu, gye kiri era ng'olaba nti kiri mu kubuuka ate nga kiriyo kyokka.

Ekifaananyi ekifaananyi kino kirabikiddemu omuntu atudde ng'atadde emmeeso mmaaso ge ataddeko ekigaji, ekikoola ky'ekigaji era ng'akutte akambe ali mu kusala ekigaji.

Ekifaananyi kino kindaga nga omu omuki omukazi akutte enkumbi era nga ali mu kulima ebirime, ali ali mu kukoola ebirime eby'enjawulo.

Ekifaananyi kino kindaze, kiraga ekimuli ekiyina langi ez'enjawulo ez'ekimuli ekirabika obulungi nga wakati mu kyo mulimu enjuki ejja enoonya okukinywamu omubisi.

Ekifaananyi kino kindaga empe eddagala ly'empeke ez'enjawulo eziri era nga ziri mu langi ez'enjawulo n'ebikula eby'enjawulo.

Ekifaananyi kye ndaba nga ndaba kirimu enguudo, kirimu ebidduka, kiraga abantu abatambula, ebidduka eby'enjawulo nga bitambula ate n'enguudo ez'enjawulo ng'olaba ziyitamu abantu ate nga baziyitamu n'ebidduka.

Ekifaananyi kye ndaba wano eky'amaato, amaato nga mangi era nga gali mu kifo ekirabika obulungi nga waliwo n'abaami babiri abayimiridde awali amaato ago ate nga sayidi emu waliyo omuddo.

Ekifaananyi kino kiraga omwami ayimiridde ng'ayambadde essaawa ku mukono era g'ayambadde n'essaati ya mikono miwanvu nga awo ku mukono gwe ogwa ddyo ayambaddeko aka akakomo era ng'alaga nti ali mu kunyiga ali mu kunyiga ssimu.

Ekifaananyi kino kiraga ebimuli era naye ng'enjuki eri mu kubitambulamu ng'egenda enywamu omubisi, egenda enywamu omubisi n'oku n'okwongera okugimusa ebimuli bino.

Ekifaananyi kino kindaga essowaani y'ebyokulya era essowaani eno ng'eri emu naye ng'eriko ebyokulya eby'enjawulo olaba eriko ebyokulya eby'enjawulo eriko emboga eriko amagi ebyokulya eby'enjawulo naye nga biri kintabuli.

Ndaba ekkubo ekkubo eggazi era ng'abantu bali mu kutambula, mulimu emmotoka ebbali n'ebbali waliyo omuddo ate era ekitundu ekirala walinaanyeewo amayumba era waliwo n'omulongooti n'emiti egiyimiridde ebbali w'ekkubo.

Evidiyo eno eraga omwana ng'ayambadde ekyambalo eky'essomero era mm ng'ali mu kutunga ayambadde obukomo ku mukono gye omwana ono nga wa buwala.

Mu kifaananyi kino ndabamu ennimiro za kasooli ziri bbiri, enteeketeeke obulungi ate nga era mu kifaananyi kino mulimu ennimiro y'omuddo, ennimiro y'omuddo n'eza kasooli naye nga nazo nteeketeeke bulungi.

Viidiyo eno eraga eggaali y'omukka. Eggaali y'omukka eno nga mpanvu era emabega waliyo ennamba, ennamba emabega waliyo waliyo omuwendo era erina amadirisa abiri emebega.

Ekifu ekifaananyi kino kiraga omusawo akutte BP mach, omusawo ng'akutte ekyuma ekipima era ng'akutte ne masiki mu ngalo ze ng'akutte ne masiki mu ngalo ze ate ng'ayambadde 'gloves'.

Mu kifaananyi kino ndaba oluguudo olw'ettaka era ng'ebbali waalwo lwetooloddwa eee lwetooloddwa ensiko, ensiko ku bbali w'oluguudo olwo naye ng'oluguudo oluli mu kifaananyi kino oluguudo lwa ttaka nga lwetooloddwa ensiko ku bbali yaalwo.

Ekifaananyi kino kiraga ebyennyanja nga bib.. bibisi era nga bingi! Ebyennyanja nga bibisi naye nga biri bingi naye nga bingi mu ntuumu.

Ekifaananyi kino kiraga abakya... abakyala basatu nga bava okutyaba enku era nga bali mu kutambulira mu luguudo naye ng'ebbali n'ebbali waliyo emiti.

Ekifaananyi kino kindaga ebinyonyi. Ebinyonyi bino bitera kindaga olutobazi olutobazi era nga mulimu ebisaalu. Era ebinyonyi bino bitera okubeera mu lusaalu omwo nga binoonya ebiwuka. Ebinyonyi bino bibeera mu lusaalu omwo mwe bi mwe mwe binoonyeza ebyokulya byabyo obudde obusinga obungi.

Ekifaananyi kino kiraga enjuki. Enjuki nga nnyingi nnyo nnyo era nga mpitirivu, ng'era bw'ozitunuulira naye ng'enjuki zino ziri ku kintu kyazo kiri kwe zi ekikunta kyazo mwe zisula. Enjuki mu ekyo ekintu mwe zikulira era ne mwe zisula nga ziri ku kikunta kyazo. Enjuki naye nga nnyingi nnyo; kiraga enjuki nga nnyingi nnyo.

Ekifaananyi kino kindaga ki mulimu emmotoka nga mulimu omusajja atudde ku ppikippiki avuga ppikippiki era omulala ali asitudde ekikapu ayimiridde asitudde ekikapu ng'atambula adda awali emmotoka.

Ekifaananyi kino kindaga nti ono omuzannyi wa Uganda Crane, omuzannyi wa Uganda ali... ayambadde omujoozi gwa Uganda era ng'alabika nga muzannyi waffe mu ttiimu ya Uganda Cranes.

Ekifaananyi kino kindaga entugga nga ziri mu budde bwazo obw'eddembe ziri mu kuwummulako mu buti obw'enjawulo era ng'olaba nti ziri mu kifo mwe ziwulira emirembe.

Ekifaananyi kino kirabikiramu ekkolero we bagattira ebyuma, era waliwo ebiwedde okugattibwa, enzigi, amadirisa, era ng'olaba nti ekkolero lino bantu bali abantu bali mu kukola. Hee, nga mulimu abaami abambadde engoye ez'enjawulo; mulimu abambadde engoye eza bbulu ezikola emirimu. Kale bali wano mu kkolero nga balaga nti bali mu kugattagatta byuma okulaba nga bakolamu ebintu eby'enjawulo.

Ekifaananyi kino kindaga enjovu ng'eri n'omwana gwayo ate era ne kindaga n'enjaza nga mulimu ento, nga mulimu enkulu era byonna nga biri mu kifo ekirabika obulungi; era mu kifo kino, mu kifaananyi kino mulabikiddemu ne ŋŋaali. Hee, mulabikiddemu ne ŋŋaali, era naye ali mu kifaananyi kino.